Imwewo nzvimbo yokutengesa yevanhu vanogadzira masimbi, maweredha. Pane vanhu vakamira, mudzimai akasenga dhishi mumusoro kuratidza kuva ari kutengesa, namasimbi ari pasi eriibha anoshandiswa mukuvaka.

Rumwe rutivi muguta redhorobha. Pane vanhu vakaungana vamwe vakagara pazvituro vachitengesa. Panewo mabhokisi akarongwa akaiswa zvinhu pamusorone nematende akaiswa pamusoro kudzivirira zuva.

Shangu dzechikomana mbiri dzakaiswa pasi. Dzinerudzi rwakacheneruka netambo pamusoro dzakasungwa. Dzakatarisa kumberi.

Mugwagwa wemotokari unobuda mudhorobha, pane iri nechokokutanga yorudzi rwakanaka kunge jipi nevanhukadzi varikutengesa nokurutivi kwemugwagwa nedzimwe motikari dzakawanda nechokumashure.

Yimwewo nzvimbo yemudhorobha inoratidza kurasirwa marara kana kuti kudhambiwa, ine vanhu varikufamba vachipesana, vamwe varikuuya nerimwe rutivi. Nzvimbo iyi yakazara marara nemotokariwo dziripo.

Mufananidzo wemhuka yemusango inotyisa inozivikanwa nekuparadza kana kudya dzimwe mhuka inonzi shumba. Yakavata ichiratidza kunge ine vana vayo. Kune mauswawo ari kune rumwe rutivi asi ichiratidza kuti iri mumugwagwa unofambwa nawo.

Sango rine miti yakaparadzana. Huswa hwakaoma asi miti yaakudaira pfumvudza kuratidza kugamuchira umwe mwaka wegore.

Maruva anoratidza kunge erefandi akati tsvukurukei mamwe ane girini akaumbana akawanda panzvimbo imwechete.

Muti uri pakati muhombe wakareba kuenda mudenga ukaita mapazi akarembera. Une bande remuti rakaita midzi yakapfekana pfekana ichikwira mudenga. Kunoitawo dombo riri parutivi rakati kurei bichana.

Mugwagwa unofamba nevanhu vetsoka. Uripakati pejuraworo kurudyi, kuruboshwe kunemiti dzakatevedzana. Mugwagwa wemotikari unedzimwe dzirikufambawo. Nechokumberi kunemunhu ari nechekure. Panemararawo akarasirwa mujinga mekanzira aka.

Chimwevo chiruva chinoratidza kuti chatumbuka chikaita maruva akacheneruka, nehuswa huriparutivi hwakareba.

Mufananidzo weimba ine ma kabhodhi arikuoneka kwekutanga. Ane ruvarara rutema nerwakati chenerukei pamusoro. Nechekumashure kune zvituru zvekugarira zvakaiswa, así imbawo iri kuonekera.

Michero unovava unonzi maremoni akatemhwa akarongererwa mubhokisi achiratidza kuti ava kuenda kunotengeswa.

Madzimai nevarume vakagara vachiratidza kuti varikutengesa, vakaronga zvinhu zvavo netswanda rusere pamusoro.

Midziyo yokushandisa kurima yakawanda. Mafokorifiti nepiki nefoshoro nehara nezvimwewo zvekushandisa kana tichirima.

Murume akamira pamberi peimba akapfeka kopisi nebhachi rine ruvara rusiri kunyatsoonekera, pamberi akatarisana nemhuru imba yakavakwa iri kuratidza mafafitera maviri nemagonhi maviri.

Sadza rakabikwa rikapakurwa kuiswa mundiro chena. Mune nyama yakatsvukira nebhinzi nemuriwo wakasvibira kuita girinhi.

Varume nevakomana vakamira pamufananidzo vanezvipfeko zvichena kumusoro nezvitema, nemabhurukwe akasvibira neshangu dzorudzi rwakasiyana.

Boka revanhu vorumwe rudzi rwekutenda. Kereke yechiPositora inoita kunge Masowe. Varume vakabata zvipfuva zvavo vakapfeka magamendi machena nevakadzi umwe ane chipiyaniso chegirinhi nemumwe akapfeka mbatya.

Miti yerudzi rwemi "banana" yakawanda samari .Nechemukati mune imba irikuwonekwa ineruvara ruchena nefafitera ririkuwonekwa wo.

Vakomana vaviri vaka chochomara. Vanotamba mutambo wenhabvu vari munhandare. Vane mbatya dzekutambisa nadzo dzineruvara rwegirinhi nerwakaita yero nemasokisi e girinhi ne bhutsu tema. Kumashure Kune murume arikufamba .

Mufananidzo weimba yakavakwa ikapoteredzwa nejuraho rwezvidhinha. Pane muti uri kunze negadheni inoratidza kuva nemuriwo.

Chipuka chinogara mudzimba chakaita sebete. Nderiya hombe rinobhururuka. Rinodyawo zvipfeko kana nechikafu. Ndeaya akurisa.

Mugwagwa unoratidza kuti uchiri pakugadzirwa wegiravheri. Une kurutivi kunemiti yakaparadzana mimwe takapfumbira nemasoravo akasvava nezuva.

Murume arikufamba mumugwagwa aiine vanakomana vaviri. Akabatawo imbwa mbiri dziri kuratidza kuti dziri kuda kumhanya, dzakaiswa cheni. Iye akapfeka bhachi tema nesikipa ine bhuruu ine mitara mitara kumberi neshangu tema.

Mufananidzo wemunhu akabata shizha muruoko diki riri kuratidza kuva girinhi rakasunikwa. Panewo mamwe mashizha ari kuonekera pamufananidzo.

Rumwe rutivi rwemuguta redhorobha reHarare. Pane motikari dziri kufamba mumugwagwa dzorudzi rwakasiyana, nemurume akamira nechekwekutanga ane bhurugwa rebhuruu nemateki shangu. Kumberi kune vanhu vari kuonekawo vakawanda.

Imwewo nzvimbo inoratidza kanzira kokubuda mubhiridhin'i nako. Mune mashopu ari mukati pane mbatya dzakaiswa pazvidhori kune rumwe rutivi dzekutengesa paine mukadzi akamira pamberi.

Maruva neheji yachekererwa nemiti yakagadzirwa, mimwe mihombe. Huswa hwakachekererwawo. Nechekumberi kunoratidza kuva nemotokari dzakapaka pashedhi kuita sokunge pachikoro.

Murume akamira pamukova wegedhe. Ane zvigubhu zviviri zveyero zvine mivharo mitsvuku nebhasikiro tema. Iye akapfeka bhurukwa reruvara rutema neshangu chena. Akabereka mabhegi matema nechokumusoro ane hembe yebhuruwu.

Mufananidzo wehuswa hwakamera hukareba. Hwakati womei nehumwe hwegirinhi hupfupi nemitiwo yakasvibira nechokumberi.

Mwanasikana ari kufamba mumugwagwa akapfeka mbatya dzekumhanyisa nadzo dzinorudzi rutema nerutsvuku. Pane vanhu vakagarawo muzvituro zvakagadzirwa munhandare. Vamwe vakamira.

Mudziyo wokuonesa kana kune rima, worudzi rutema kumashure. Kumberi kune karuvarawo kegoridhe kana bhurawuni.

Varume nevakomana vanotamba mutambo wenhabvu vari pamupikicha vakabata mabvi avo vane zvipfeko zvitsvuku nezvichena mumwewo ane zvitema nemagirazi.

Musha wakavakwa mukati mejuraho. Panewo mimengo yakakura yakabereka samare. Kunze kwejuraho kune mugwavha unoratidza kuti uri kupfuura uchienda.

Musikana mushava ane bvudzi rakatsvukuruka rine mapfundu pamusoro netambo muhuro ine ruvara rutsvuku nerutema.

Mugwagwa werudzi rwe tara uripakati pemiti yakateedzana. Kune rumwe rutivi kune juraworo.

Mufananidzo wevarume varikufamba vakatarisa kunerumwe rutivi. Umwe akapfeka nguwani tema umwe aine kopisi, sikipa imwe inerudzi rwakati chenerukei. Umwe akapfekawo bhachi rinoratidza kuva pepuru nebhurukwa rerudzi rwebhuruu.

Musha wakavakwa ukapendwa neruvara rwepingi yakati chenerukirei. Nechekurudyi kune tende iri pamusoro inoratidza nzvimbo yegaraji inopakwa dzimotikari. Pasiwo paine zvidhina zvakarongererwa kuitwa pevhimendi.

Kereke ye'Kingdom hall of Jehovah's witness'. Yakavakwa ikapendwa noruvara rwebhurauni. Yakapoteredzwa nefenzi uyewo gedhe rinemasimbi akaita mitsara nemitsara, rakavharwa.

Imwe yenzvimbo dzinorenga mabhazi. Pane varume nevakadzi vakamira kunze. Vamwe vari kutengesa vakatakura mumawoko. Pane bhazi rakamira rine ruvara rwebhuruu rakanzi Rimbi Tours nezvichena zviri pakati uyewo pane kadhiramu kadiki kakachekwa pasi.

Mufananidzo wemurume arikufamba achienda kune rumwe rutivi. Akabereka bheke kumusana, nesikipa yakaita kunge kaki, nebhurukwa, nebhutsu dzine kahubhuruu. Nechekumashure kwake kune imba inoratidza kunge chechi kana kuti horo.

Dhirezi romukadzi rakareba, rine mavara akasiyana mamwe matsvuku netumabhokisi twebhuruu nezvimwe. ruvara runenge goridhe.

Rimwe divi muguta redhorabha pakanyorwa kuti BACHELORS REPUBLIC. Pane motokari dzirikufamba mumugwagwa. Imwe ineruvara rutema yaka nyorwa kuti DESTINY TAXIS neimwe iri pamberi.

Mugwagwa wakaiswa tara urikufamba motikari dzichiyenda. Kune rumwe rutivi kune miti yakatevedza mugwagwa. , nokune rimwe kune juraho rakavakwa rakakomberedzwawo nemiti.

Rimwe divi remudhorobha reguta reHarare. Kune imba yevanobatsira vane hama dzinenge dzafa inonzi Doves. Kune kombi yakamirawo ine ruvara rwenhundurwa nevarume vari kufamba vachienda.

Chikafu chakabikwa chikaiswa mundiro. Riri sadza rakamonwa rikaumbwa nemakuru akakangwa akatsvukira akasanganiswa nematumbu.

Kanzira kaduku kasina kuratidza kupfumba karikuenda nepakati pomuti wakamera mujinga medombo hombe. Wakapfumbira muti uyu unemashizha egirini. Nechokuruboshwe kunemumwe wakatemwa.

Mugwagwa mudiki unofamba nevanhu vetsoka uri pakati pewomotikari unetara nejurahoro riri kurutivi. Pane mitiwo iri mujinga memugwagwa nemarara akaraswa parutivi nemunhu anoratidza kuva nechokure.

Zvimwiwa zveCoca Cola zvakaiswa pasi zviri kuratidza kubva zvabviswa mufiriji. Rimwe bhodhoro re2 rita hombe nerimwe diki rine mivharo mitsvuku. Pakati pane zvitsvuku pakanyorwawo kunzi Coca Cola.

Motokari yerudzi rwekombi inotakura vanhu ineruvara ruchena kumusoro nerwebhuruu pasi nechekune mavhiri. Irikufafamba munemumwe mugwagwa urikupesana neumwe. Pane mitiwo irikuonekwa pakati pemigwagwa iyi.

Mufananidzo wezvipfeko zvevanhu vorudzi vomuSouth Africa zvakaiswa pasofa. Pane ngowani ine mamvere ine mavarao akasiyana machena, onhundurwa, obhuruu nemamwe akacheneruka.

Imwe mhando yemhuka inogara musango inonzii mbada. Inemavara akasiyana, mamwe matema nemachena nenzeve dzinenge dzakamera, yakavata.

Varume vatatu vanoratidza kutamba mutambo we boxing. Vakasimudza mawoko avo vakabuditsa mhasuro. Mabhurukwe avo aneruvara rwakasiyana , uye vanoratidza kuve vakamira pasistage.

Imwewo nzvimbo yekutengesera yakaungana vanhu. Vamwe vakaronga misika yavo vachitengesa zvakasiyana siyana. Vamwe varikuchinja Mari. Vamwe vakapfeka mahovhorosi painewo motokari nemashedhi okugarira.

Midziyo yerumwe rudzi rwematendero echivanhu yakagadzirwa mhando dzakasiyana siyana. Dzimwe ndiro ihombe, dzimwe iduku dzimwe pakati nepakati. Mavara akagadzirwa mamwe machena, mawe matsvuku, mamwe matema.

Mudziyo wekushandisa mumba kuchengetera zvokudya. Wakavhurwa kumusoro nepazasi uchiratidza kuti mune nyama mukati nebhodhoro rinenge rine mvura kana kokakora.

Imwe mhando yemotikari inotakura zvinhu zvinorema yerudzi rwetiraki hombe. Ine musoro muchena pazasi pane ruvara rutsvuku nemavhiri. Nechekumashure kuri kuratidza zvinhu zvakatakurwawo.